Ɗoo bo ɗum eesiiji, eesiiji on gudaa tati ɗe jooɗi ha leddi, eesiiji man bo daneeji, vinndi haysens ha dow eesi man nde.

Do hoto leso on da filoji goda nai hado leso man be bobji yite ha sera leso man, leso man do veiti riga danejum da korwal ha sera leso.

Do goddo 'on odo dari odo wati pade balejum habawo mako don ledde flawaji polmaji grain demahol bo danejum.

Haɗo bo goɗɗo hadow keke oɗo vakki boro ɓalejum oɗo dagi jarkaji yalo guda ɗiɗi o ɗon dari ha yasara lawol, oɗo wati kare bulu be hifnere danejum ha yeso mako ɗon goɗɗo fere ɗo dilla.

Ɗoo nyaamdu on ha nder "pilet", ɗon "fok" ɗon laɓi "nife" nyaamdu may "jolofraayis" on bee "kok" e ndiyam ndaa cookali ha sera maajum bee "tiicu" bee juude goɗɗo.

Ɗo kanka on, fere ɓe tai ɗum, fere bo ɓe ta'ai ɓe hako kankana man ha les majum be kujeji fere ni balejum ha kombi majum.

Ɗo bo nyebbam on. inde majum niviya. Nyebbam jei be wujata haa ɓandu. Ɓe ɗo wujaɗum on ngam vo'itina ɓandu, ɗon haa gora mai danejum be bulu.

Ɗo boro on be paɗe. Boro mai danejum ɗon pos fere ni danejum petel, be paɗe mai ma danejum, ɗo joɗi dou graskapet, nda glas ɗo kombi maajum.

Ɗo bo sare on be fuɗi amma ɓe timminai nda goɗɗo ɗo joɗi, nda amalanke je ndiyam, sare man bana dou be les.

Ha ɗo kuma babal nyamu go on restaurant nda debbo fere ɗo jogi roba, platji, nda ac ɗo ɓari ha mahol be tv mahol man ɓo ɗon piyopi, be bobji be koromje.

Ɗo bo debbo on ɗo dari ɓorni kare boɗejum, ɓe wolli yeeso ha ɗo bo ɓawo mako ɓe wolli, limse mai boɗejum on.

Haɗo bo babal surgo karey on babal man ɗon habayaji nda korew habayaji disina fere fere ɗon grin ɗon ptink ɗon ɓalejon koɗume ɗon nda piopi bo ha ɗow.

Do ɓo sare damugal ma kiɗɗum gate on, ɗou mai ɓo ɗon ɓoɓ fere sai ɗon jamɗi ha ɗou majuma.

Ɗobo mayo on, ɗon geneje, leɗɗi be leddege, be lekkoi fere ni ba dottidotti ,mayo mai ɗo hebbini be gee e.

Ɗo bo sarka on be dan kunne be zobe ɗo dow hunɗe fireni danejum kujeji ɗande kanjum bo danejum be sigi sarka man ha dow.

Hotodo bo hoto kalkulato on, je benaftirta ha wadugo lessafi ,calculato Mai je sayintifik kalkuletor on, je himbe sance, bedo naftira be Mai bedo wada lissafi.

Ɗo bo palo on, ɗon bop yiite daneejum be bulu, ɗon P.O.P, ɗon fanka ha dou. Fanka mai ɓe kunnai, ɗo nyiifi. Nda bo dammugal ha palo mai.

Ɗo ɓikkonji Tmatur, be Dankali, nda Sobo ha nder Kondo nda Citta, Kayan yaji nda njamdi Fereni.

hoto dobo hoto sare on, sare mai manga, yaji da ha sera do bo don korwal fere ɗo jodi nda njamdi danejum be flawa.

Hoto ɗobo hoto yonde on saare on, get danejum get mai kiɗɗum kiddum ni be madi mai fu kiɗɗum ɗon gene ha dammugal mai domai bo ɗon daro je satelait, sei ɗon leggal.

Ɗo bo gonɗa on. Nɗa buhu ɗo bari ɗum. Kolo majumin, kolo gonɗa mai yelo. Kolo buhu mai bana balejum balejum ni. Gonɗa mai kolo majum girin.